Esikolo sabafundi abafunda bekuzinga eliphansi, abafundi bagqoke amayembe alithanga babhala emdulwini omnyama wokubhalela.

Esikolo sabafundi abafunda kuzinga lokuqala indlu yokufundela ilezitulo ezilombala oyisibhakabhaka lamatafula amabili ezinye izitulo zilombala oluhlaza kanye lolithanga.

Esikolo sezemfundo yabantwana abancinyane, amantombazana amabili, ayagijima edlala, egqoke iziketi zombala oyisibhakabhaka kanye lezikipa eziluhlaza.

Esikolo sabafundi abafunda bekuzinga eliphansi. Abantwana abangabafana abayisithupha, bayadlala emnyango. Umduli wendlu yokufundela wakhiwe ngezitina ezincinyane ezibomvu.

Esikolo okufunda abafundi abakuzinga eliphansi. Izitulo lamatafula kwenziwe ngezigodo. Umduli wokubhalela uluhlaza.

Ibhakani elitshengisiweyo kusikolo sezefundo yabantwana abancinyane elilombala omhlophe, satshengisa lomntwana ebala ugwalo elilombala oyisibhakabhaka lamabala atshiyeneyo abhaliweyo.

Esikolo sabafundi, sabafundi, abafunda bekuzinga eliphansi. Indlu yokufundela yakhiwe ngezitina ezincane. Abafundi bayadlala. Abanye bayahambahamba. Kulezihlahla ezinkulu, ngemva kwendlu yokufundela.

Isikolo semfundo yabafundi abakuzinga eliphansi. Siseceleni komgwaqo omnyama olomzila olithanga. Njalo sakhiwe ngezitina ezibomu ezincane .Silamawindi silotshani obuluhlaza phandle .

Isikolo sabafundi abezinga eliphansi kunamathiselwe itshathi emdulwini olezitina ezincinyane ,itshathi lilombala olithanga kwadwetshwa imifanekiso etshiyeneyo ehlanganisela inkomitsho kanye lendlu lesihlahla.

Esikolo okufunda abantwana abakuzinga eliphansi. Indlu yokufundela ilamakhabothi. Eyinye yamakhabothi ilesivalo esivuliweyo. Kulempompi yokukha amanzi lewindi.

Esikolo esifunda abafundi abakuzinga eliphansi. Indlu yokufundela yakhiwe yabande yabalezitina ezincinyane eziluthuli lokumhlophe ilezikhalakhala njalo lensimbi ezifakiweyo emidulwini

Esikolo semfundo yabantwana yezinga eliphansi umbalisi uthwele ebhokisi lamatshoko lilombala oyisibhakabhaka lamhlophe phandle libhalwe ngamabala amnyama.

Esikolo sabafundi abafunda bekuzinga eliphansi. Umbalisi owesifazana ugqoke isikipa esilithanga uncedisa abafundi ababili ukubala esebenzisa umtshina olombala oluhlaza.

Amagwaliba amhlophe anama thiselwe emdulwini oyakhiwe ngezitina ezincane emfundweni yabantwana abancane itshengisa indlela yokubala besebenzisa iminwe yabo kanye lokubala amanamba atshiyeneyo.

Esikolo sabafundi abafunda bekuzinga eliphezulu endlini yokufundela umbalisi umi phambi kwabafundi ugqoke ibhatshi eliyisibhakabhaka. Abafundi bagqoke izigqoko ezimhlophe.

Isikolo sabafundi abafunda bekuzinga laphezulu indlu yokufundela ilomduli omhlophe elomzila obomvu phansi lamatafula amathathu amhlophe lezitulo ezilo mbala otshiyeneyo

Isikolo semfundo esilabafundi abafunda bekuzinga eliphezulu. Abafundi ababili oyintombazana lolijaha bagqoke izigqoko ezimhlophe balemitshina abayisebenzisayo esethebulini phambi kwabo.

Esikolo sezinga eliphezulu, abafundi abangamantombazana labangabafana basebenzisa imitshina ukufunda, bagqoke amajesi kanye lamayembe ayisibhakabhaka. Imtshina abayisebenzisayo imhlophe.

Esikolo sabafundi abafunda bekuzinga eliphezulu. Abafundi abathathi baphakathi kwendlu yokufundela, ababili ngabesilisa, oyedwa ngowesifazana. Bagqoke iziqgoko eziyisibhakabhaka. Balemtshina eminengi elentambo ezimhlophe phambikwabo.

Esikolo sabafundi abafunda abafunda bekuzinga elisungulayo izindlu zokufundela zilomduli omhlophe. Kulezihlahla ezimbili ezilamahlamvu aluhlaza kanye lezincediso ezisetshenziswa ngabafundi nxa befunda ezilembala etshiyeneyo lotshani obuluhlaza.

Esikolo sabafundi abafunda bekuzinga eliphezulu abafundi baphakathi kwendlu yokufundela ukuthunga kulemtshina embalwa phakathi njalo imnyama ngokombala.

Esikolo sabafundi abafunda bekuzinga eliphezuli. Abafundi ababili abesilisa lowesifazana baphakathi kwendlu yokufundela, balemtshina phambi kwabo elentambo ezilembala etshiyeneyo emhlophe kanye lebomvu.

Esikolo semfundo yaphezulu abafundi bafunda ngemitshina ehlukeneyo abanye bagqoke amajazi ayisibhakabhaka abanye bagqoke izigqoko ezilithanga.

Abafundi abangamankazana esikolo sezinga eliphezulu bafundela ukupheka bame phambi kwetafula bebukisa ukudla okusemganwini elitshumi abakuphekileyo bagqoke izigqoko ezimhlophe lengwane ezimhlophe.

Esikolo sabafana abafunda bekuzinga eliphezulu, abafundi abangabafana abadlula isithupha, baphakathi kwendlu yokufundela. Bagqoke amayembe lamabhulugwe ayikhakhi.

Abafundi bezinga eliphezulu basesikolo sokufunda ngokupheka, kulembiza ezimhlophe. Abafundi bagqoke impahla ezimhlophe kanye lengwane ezimhlophe. Omunye wabafundi ugqoke amagilasi.

Esikolo semfundo, yemfundo yezinga eliphezulu, Abafundi besilisa abathathu baphakathi kwendlu yokufundela. Ababili abafundi bahlezi phansi. Omunye umile ugqoke iyembe emhlophe. Omunye umfundi uthwele umakhalekhukhwini.

Abafundi bogaja lemphilakahle, besendlini yokufundela. Kulemithi etshiyeneyo kanye lemitshina abayisebenzisayo. Bagqoke iguwo ezimhlophe, kanye lemitshina emhlophe ephambi kwabo, imduli wendlu lapho abafundela khona uyisibhakabhaka.

Abafundi abane baphakathi kokufunda ukupenda bethwele amagwaliba alombala etshiyeneyo omunye uyisibhakabhaka omunye elinye igwaliba elimhlophe elinye igwaliba elilithanga bathwele usiba bapenda imsebenzi etshiyeneyo behlezi kuthebuli elombala oluthuli. Umbalisi umi

abezempilakahle abakhangela ngezokwelapha izinyamazana bagqoke amabhatshi amhlophe kulenkomo eyodwa elungele ukubana ihlatshwe balebhuku abalibambileyo abayilo abakhangela khona okumele kuyenziwe enkomeni inkomo ilebala eluthuli lebomvu

Abafundi bafundela ukupheka kulembiza phambi kwabo bagqoke ingwane ezimhlophe lengubo ezimhlophe bayapheka benza yonke into.

Esikolo sabafundi, abafunda bekuzinga eliphezulu, Abafundi abangamankazana bami phambi kuka mbalisi, njalo ukhona oyedwa owesilisa omi phambi kwabo. Kulomama oseceleni, ogqoke okumhlophe kanye lesiketi esilamabalabala

Esikolo sabafundi abakuzinga eliphezulu abafundi baphakathi kwendlu yokufundela bahlezi ezitulweni eziyi sibhakabhaka bagqoke amayembe amhlophe kanye leziketi lamabhulugwe amnyama umbalisi ume phambi kwabo.

Esikolo semfundo sabafundi abafunda bekuzinga eliphezulu .Umfundi wesilisa ufuna ukuphuma igedi ugqoke ibhulugwe elimnyama .Igedi limnyama njalo lilo mduli owezitina ezibomvu lebhakane eliyisibhakabhaka elibhalwe ngamabala amhlophe .

Esikolo sabafundi abafunda bekuzinga eliphezulu kulezihlahla ezimbili kanye legedi eliluhlaza elibhalwe ngamabala amhlophe lotshani obuluhlaza phambili.

Esikolo sabafundi abafunda bekuzinga elaphezulu, abafana badlala ibhola. Bangamaqembu amabili elinye ligqoke izigqoko ezimhlophe elinye ligqoke izigqoko ezimhlophe kanye lesibhakabhaka.

Esikolo sabafundi abafunda izinga eliphezulu umduli uluthuli eceleni kulebhakani elimhlophe elilomzila oyisibhakabhaka kubhalwe ngamabala amnyama layisibhakabhaka. Eceleni kulotshani obukuhlaza lomgwaqo

Esikolo sabafundi abafunda bekuzinga eliphezulu, abesifazana abagqoke amayembe amhlophe kanye leziketi ezimnyama bathwele amabhatshi bame eceleni kwesakhiwo esakhiwe ngezitina ezibomvu ezincinyane, eceleni kulomgwaqo.

Esikolo okufunda abafundi abakuzinga eliphezulu abafundi bahlezi etshanini obuluhlaza balalele umbalisi owesifazana ogqoke ibhulugwe elimnyama bagqoke amayembe amhlophe leziketi lamabhulugwe ayisibhakabhaka.

Isikolo sabafundi abafunda bekuzinga eliphezulu silezindlu zokufundela ezilombala omhlophe kanye lolithanga zilamawindi njalo amazenge akhona abomvu

Esikolo semfundo yabafundi abakuzinga eliphezulu umduli osegedini wakhiwe ngezitina ezincane, igedi lilombala olithanga, abafundi bamile bagqoke amabhulugwe amnyama lamayembe amhlophe.

esikolo sabafundi abakuzinga eliphezulu abafundi bathwele izikhwama eceleni kume imota emhlophe izindlu zokufundela zakhiwe ngezitina ezincinyane

Ingwalo zokubala zabafundi bezinga eliphezulu zifakwe ekhabothini ngokutshiyana kwazo zilembala etshiyeneyo omunye uyisibhakabhaka amanye amabhuku amhlophe njalo afakwe aba manengi.

Esikolo sabafundi abafunda bekuzinga eliphezulu, umduli ulombala omhlophe kanye lolithanga ubhalwe ngamabala aluhlaza. Eceleni kulebhakani eliluhlaza elibhalwe ngamabala abomvu. Izakhiwo zakhona zakhiwe ngezitina ezincane

Isikolo okufunda abafundi abakuzinga eliphezulu , silezakhiwo ezilombala omhlophe lamazenge abomvu , kulomduli olensimbi , phambili kulotshani obuluhlaza , eceleni kulomgwaqo lemota emileyo evulwe umnyango

Amantombazane lamajaha asesikolo esemfundo yaphezulu asendaweni okudlalelwa khona ibhola elokuqaga. Bagqoke amayembe ayisibhakabhaka leziketi eziluthuli.

Isikolo sabantwana abafunda bekuzinga eliphezulu silezindlu zokufundela esilombala olithanga sapendwa ngombala oyisibhakabhaka silamawindi lesivalo esiyibhakabhaka lesihlahla silamahlamvu ayigreen

Esikolo sabafundi abafunda bekuzinga eliphezulu abafundi inengi labo lingamantombazana basenkonzweni phezulu kulayithwe amalayithi phambi kwabo kulombalisi lomfundisi

Abafundi besikolo sezinga eliphezulu abangabafana bamile ngaphansi kwesihlahla bagoqa izandla bagqoke amayembe amhlophe lamabhulugwe aluthuli.

Esikolo sebandla lamasabatha esabafundi abafunda bejuzinga eliphezulu ibhakani eliluhlaza Kanye lombala omhlophe libhalwe ngamabala abomvu laluhlaza imilayezo mayelana lezifundo ezifundwayo

Esikolo semfundo yabafundi abakuzinga eliphezulu abafundi basendlini yokufundela Babhala umhloliso bagqoke amajesi ayisibhakabhaka .Njalo bangabafana lamankazana .

Abafundi abafunda esikolo kuzinga eliphezulu baya esikolo. Bahamba eceleni komgwaqo. Kulotshani obuluhlaza .Phambili kulesihlahla esikhulu.

Abafundi bezemfundo yebanga eliphezulu balungele ukudlala ibhola lilamaqembu amabili abagqoke okuluhlaza labagqoke okubomvu. Balababalisi abagqoke izigqoko ezimnyama njalo kulezihlahla ngemva kwalapho abadlalela khona.

Endlini yokufunda esikolo, sabafundi abakuzinga eliphezulu. Kufakwe indlela abafundi abafunda ngayo, lezikhathi ezitshiyeneyo. Lezifundo zakhona. Kubhalwe ngamabala amhlophe.

Esikolo sabafundi abafunda bekuzinga eliphezulu. Abafundi abangamankazana labafana, basendlini yokufundela. Elomduli omhlophe kanye lewindi.

Abafana abafunda esikolo kuzinga eliphezulu. Bagqoke amayembe amhlophe, kanye lamabhulugwe aluthuli. Bahamba eceleni kwezihlahla kanye lotshani obuluhlaza.

Kugatsha lwezemfundo abantwana basendlini yokufundela kulombalisi ome phambili kwabo ebafundisa belalele umbalisi. Bagqoke izigqoko ezilombala omhlophe lezilombala oyibhakabhaka balalele umbalisi bathwele amabhuku kanye lamafasitela ayabonakala endlini yokufundela.

Esikolo sabamfundi abafunda izifundo zezinga eliphezulu kulomduli olomzila omyama phansi, lezihlahla ezinengi ezilamahlamvu aluhlaza ,ezinkulu lezincane zilamazenge abomvu.

Abafundi besikolo ezingeni eliphezulu basesifundweni sabo besebenzisa imitshina etshiyeneyo yokubona izinto ezincane zizenze zibenkulu. Imitshina ilombala oluthuli njalo kulomfundi oyintombazana oluke ikhanda.

Esikolo semfundo yabafundi abakuzinga eliphuzulu iwofisi ulombala omnyama njalo ilamawindi lemiduli eceleni emhlophe ilebhakane elimhlophe elibhalwe ngamabala ayisibhakabhaka.

Esikolo sabafundi abafunda bekuzinga eliphezulu. Eyinye yezindlu eziphakathi ilesivalo esiluthuli okunamathiselwe iphepha elilombala oyisi bhakabhaka kanye lomhlophe. Eceleni kulesikhali sokucitsha umlilo esibomvu esenziwe ngensimbi.

Isikolo semfundankulu elezindlu zokugezela ezabafundi. Umduli umhlophe njalo phansi kulombala omnyama ngitsho lezivalo zayo ezilobala oluluthuli

Kumfundankulu yezemfundo abafundi abahlanu bayahamba kuwatshiwe izigqoko zachaywa etshanini obuluhlaza kanye lamaluba alokubomvu njalo kulezihlahla lesakhiwo eside.

Esikolo sabafundi abafunda bekuzinga eliphezulu. Isakhiwo sakhiwe ngomduli olombala olithanga lamazenge abomvu. Kulamawindi ayisibhakabhaka. Umama ugqoke isikipa esibomvu lesiketi esimhlophe. Imota emhlophe imile njalo kulotshani obuluhlaza.

Esikolo semfundo yabafundi yezinga eliphezulu. Abafundi bahlezi, ezitulweni ezilombala oyisibhakabhaka. Bagqoke izigqoko ezitshiyeneyo. Abesilisa labesifazana.

Esikolo sabafundi abafunda bekuzinga eliphezulu .Kulotshani obuluhlaza lezihlahla ezilamahlamvu amakhulu lamancane. Eceleni kulomgwaqo olamatshe.

Abafundi besilisa abafunda kuzifundo zezinga eliphezulu bahamba emgwaqweni bagqoke izigqoko eziyisibhakabhaka ngemva kwabo kulezihlahla ezimbili ezilamahlamvu aluhlaza.

Indlu yokufundela esikolo sabafundi bemfundo lezinga eliphezulu lilama thebuli kanye lezitulo lamakhabothi ayenziwe nge planka lamawindi alensimbi ezimnyama.

isikolo sabafundi abafunda kuzinga eliphezulu silendawo yokudlela okulamatebuli kanye lezitulo ezimhlophe lomfundi wesifazana ohlezi etebulini lomganu uphambi kwakhe njalo uyadla ugqoke okumnyama

Esikolo okufunda abafundi abakuzinga eliphezulu , indlu yokufundela ilomduli wokubhalela omhlophe njalo eceleni umduli wakhona uluhlaza , ibhentshi lenziwe ngamaplanka , umduli wanganxanye ulezitina ezincane

Imfunda nkulu eyemfundo ephezulu yakhiwe yafakwa amafasitela kanye lomabona kude ofakwe emdulini le thebuli eyezigodo kanye lemitshina etshiyeneyo.

Esikolo sabafundi abafunda bekuzinga eliphezulu endlini yokufundela abafundi besilisa labesifazana bahlezi ezitulweni bagqoke izigqoko ezilembala etshiyeneyo.

Esikolo sabafundi abafunda bekuzinga eliphezulu umfundi wesifazana ugqoke ibhatshi elimhlophe, wavala amehlo kanye lekhanda. Ume ekhabothini elombala omhlophe kanye loyisibhakabhaka. Kulemitshina lamakhabothi endlini yokufundela.

Esikolo sabafundi abafunda bekuzinga eliphezulu. Ikhabothi eyenziwe ngeplanka, fakwe izicathulo ezilombaka otshiyeneyo. Eceleni kuletafula eyenziwe ngeplanka njalo. Phezulu kulemiganu.

Isikolo semfundo yaphezulu sitshengisa abafundi bebukisa izifundo zabo ezitshiyeneyo. Kulebhakani elitshengisa indlela yokubana nxa abafundi befuna ukufunda baqonda ngaphi kusonalesi isikolo. Silamazenge amhlophe. Lomduli olezitina ezibomvu, kanye njalo, lethenti elilombala omhlophe.

Kulendlu yokufundela elomabonakude obonakalayo olembala oluhlaza kanye lophahla olumhlophe kulelelayithi elibonakalayo, kulamabhetshi aluthuli abonakalayo elayinile ambalwa kube lomduli.

Abafundi bezinga eliphezulu basesikolo lapho abakhangela khona imitshina eyiyo ekhangela izinto ezincane zibenkulu bagqoke izigqoko zombala omhlophe.